Endhoki ndala eri ghagati mu kimuli kiriku amakoola ga yello nhi ghangulu ghaligho ekimuli ekindhi ekiriku amakoola ga yello.

Emipira enha gisibibwa ghangulu gyesigama kumupira ogundhi ogwo kutaanu. Omusaadha nga anhiga ebikondhe ayambaire n'engaito dha kanvasi.

Abasaadha basatu oghundhi atyaime mukagaali abandhi beemereire balingirire enhandha kumbali kule kuliku emiti n'amayumba.

Omukazi nh'omusaadha bali ku mmotoka ghangulu ela nga beghembye obugoye obuliku ekala eya kilagala nh'endheru. Omusaadha oghundhi, ali kuwuuba bendera era abantu bangi. Eliyo emmotoka edhindhi edhili bavaaku einhuma.

Omusaadha atyaime kupiki ghaligho n'epiki eyindhi eri ku tvs era mumaiso eriyo emmotoka yafiso.

Olusuku olwe bigogo lulimu ekigogo ekindhi kiriku eitooke eikulu nhe kindhi kiriku eitooke likaliku ne'mpuwumpu.

Abasaadha babiri oghundhi atyaime mu kagaali mulema aghanike omupira ghangulu mwinhe amugemyeku einhuma kwibibega.

Omusaadha atyaime kukyalani ghaligho n'engoye edhokutunga ghale ere ghabagho amabbafu abiri amagaite.

Enhange endheru elina amaghagha abiri nh'olunhwa olusongovu olwa yelo, eli kuguluka ghangulu.

Eikolero liri ku nhandha kuliku nha amayumba agali ku nhandha, ghangulu ere eriyo emiti na'mayumba agandhi.

Omusomi ayambaire eyunifoomu yagema n'ebitabo n'ebbeero ali kulumukira mu isubi.

Omusaadha ayambaile silivulesi endheru nh'empale endhirugavu, agemye akaveera akailugavu eliyo byali kutaamu. Eliyo nh'obuveera obuli agho ghali ogh'omugulu. Yabayo nh'ekibaawo ekimuli einhuma ghe.

Omukazi yetwiise baketi elimu amandazi, yabeekera n'ensawo. Kumbali ghale ghaligho eseelo ey'amafuta, nh'einhuma eliyo emmotoka ndhirugavu eli kuvayo.

Abasomi bali mu kibiina bali kusoma ebitabo ono .... abandhi bali kughandhiika, abandhi bali mukughaya.

Amaadhi gasaze mu mabaale amanene na'matono ne'isubi, kumbali kule kuliku ekibira kirimu emiti.

Ente ibiri nga dhirina amayiga maghanvu ne'kala ya kisitaka dhiri kulya eisubi.

Obwibo obwa lulibwa ne'nkedhe akandi kalukibwa ka tebwamu edizaini edha bbidisi ghagati ne'kisero kiri ghano kya lukibwa.

Endhoki dhe zingirire bifangata bibiri aye edindhi dhisaze eibiri dhisaze dhendha kwira kule ere.

Erweere dhiri ibiri eyindhi eri tambuliraku gaali yomuka eya masanyalaze esabaza abantu ere eyindhi eziraku era kumbali kuliku ensiko.

Ekibira kya paini kirimu enguudo ibiri ghagati, ku mukono omuliira nh'omukono omugoodha

Abantu bali mu katale batunda embooli, amayuni, mwogo, enhanha. Batailewo ambuleela.

Omukazi ayambaile egomasi ayemeleire nh'enkota edh'amatooke. Ghale gh'omuti ghaligho emidaala egy'enhanha, enhanhansi, n'obutungulu.

Endhuki nnhingi dhezingiliire mu kiyumba kyebadhigemeramu okudhitoolamu omubisi.

Abazani abomupira bali mukisawe era dhiri etimu ibiri abairugavu n'abazungu era nga omuzungu agemye omupira omu irugavu yamugema omudhozi oghundhi okulwana amutoleku omupira.

Abaana batyaime ali emberi ayambaire saati ya olwengi ali kuseka.

Emiti edh'emibanda dhiliku ebisibukilira buli ku nkenga dhadho dhonadhona.